Tisaita kungatei inyasha peya kumbindirana neanhu teidakarirana nawo. Kune zvitenda zviriyo zvonopharikira nemututu. Ngatidzimbonye madziso edu, miromo yedu nenyara dzedu petinokweburanazve paya kuti tisabatwa ngezvitenda zvino.

Ngatifundisane kugeza nyara akhiti taindoti kushambe nyara kutobeke mvura padera penyara yakona. Asi handizvopi kunotonin'onwa nemukati mwendwara kuti dzichene. Vapedzazve vonon'ona nepakati pezvikunwe zvakona kuti pachene, ngekuti panogare zvitenda.

Zvitenda zvinoparikira ngemututu zvakashata yaamho neunodetsera vantu vakhona Vanosise kutodhloke zvidhloko zvakagwinya zvinovhare muromo madziso nemuromo kuitire kuti vasaparikirwa ndizvona veidetsere vantu.

Ngatizvidzivirire kubve kune zvitenda zvinotenderera nemuthuntu zvimweni nekutheburana thebhurana zvitenda zvinezvi zvinokona kudziirirwa nekuenda kuzvibhehlera kwakunojokonwa majekiseni anoita kuti kana zvotibata hazviiti bati nesimba nguwa imweni amutozobatwi ndizvona.

Weitoshandawo muzvibhedhleya zviya unosisa kuzvidzivirira kuzvitenda zvinoparikira ngendaa yekuti zvingatozobata iwowe pheyan wotozofa usati watodetsera nevanthu vaya ngatimbonye miromo, madziso kunyazi nenyara dzedu tisandobata zviro zveshe zveshe.

Totodzodziswa peyani ngezvitenda zvinoparikira ngemututu zvotonamirwa peshe peshe mapepa azvona kuti vantu veshe vazviziye vaone kutozvidzivirira ngekushambe nyara nekusabata zviro zveshe zveshe.

Kupedza zvitenda zveku parikira nge mututu kuto bai ende ku chibhedhleya kwakuto bairwa nge majekiseni kuti tisa parikirise zvitenda zvinezvi ngekuti azvina mugoni wazvo neuno nyamboti andibviri kuchena chino kone kuto enda pa ari oto tamika.

Panohloiwa antu newe endawo kuitira kuti musi wendani usaonekwa wakati kwidzei kuti usatamika usingadi kundohloiwa hino vehutano vanotenderera peshe peshe endawopo.

Peshe pane muntu ,panosise kunga pandori nemvura, kuiitire kuti zvitenda zvisaenda peshe -peshe. Vantu vangashatirwa yaampho ngemahudho ,nemazvitenda amweni, ngendaa yekuti vanonga vasingaoni mvura yekushamba ndiyona nyara.

Mvura chiro chakabakosha yambo ngekuti utori mutombo mukuru vantu vanosisa kushamba nyara dzawo kuti vasaparadzira zvitenda peshe peshe nekutomwanzve inoita kuti nezvatobata zvaunenge tarya zviyani zvikuiwe mukati mendani.

Veutano vari kunamira peshe peshe zvinoreketa ngezvegomarara rechibereko kuitire kuti vasikana veshe vazviziye vaende kobairwa. Vanokonazve kuhamba veibaira vana muzvikora, munyambori muzvitoro kuitire kuti mudzimai weshe aonekwe eyizvikona.

Mvura mutombo mukuru, inosisa kuonekwa peshe peshe kuti muntu weshe adetsereke, ngekuti tikatame mvura, zvitenda zvinotekeshera peshe-peshe, vantu veitxeburana nyara dzavo, vantu veikorere kusuke zviro zvavo, zvotokonzerese zvitenda.

Munyika dzeshe veutano vanotohamba veidzidzisa vantu ngezveutano kuti vantu vasazorwara ngezvitenda vasingazii munhu unosisa kunge atori padhuze nezvibhedhlera kuti akwanise kuzorapikawo.

Kushate soro kunondoonekwa chero nguwa. Ngatisasheke hama dzedu dzaite ndxondo dzakashata, asi ngatidzitore totoienda nadzo kuzvibhedhlera kune madhokodheya anotodetsera akafunde zvona anodetsera ngemapilizi nekutodzinasire kuti dzikotoke pandau yakona.

Kushate ndxondo kwakaoma maningi antu vazhinji vanotoseka vamweni vanotosiye hama dzawo dzeipepesheka nenyika ngatisadarokwo antu woye ngatitore hama idzi tiende nadzo kuzvibhedhlera kune madhokodheya anodetsera vanodzikotodze pandau pakhona payani ndxondo dzinedzi.

Zvekushata kwexondo zvinobaida kureketwa peshe-peshe. Kuitira kuti hamadzedu dzisafawo. Nesuwo tinokona kushatawo xlondo ngatitogidha tiende kuchibhehleya kudetserwa ngemadokodheya anenge ariyo vamwemi vakatozvifunda vanokona kudzipetudza xondo kuenda padzainga pemene mene zvakorera vanokupa mapills ekuti ndorambe weimwa ukasha hwakona hwodzakira.

Tisa dhana kana tine hama dzine ndxondo dzashata zviyani ngatidzi tore todzi dakarira yambo tooenda nadzo ku zvibhedhlera kune madhokodheya aka funda zve ndxondo anokona kudzi dzosa pandau pakona kanazve kuvape mitombo yava nozomwa kuti zviterame.

Kushate ndxondo chiro chinorwadze yaambo mukati mwendaramo. Tisasiye hama dzedu dzeizosvike panguva yakaoma. Ngatisadzimbonyerazve mumhatso ngatirumbe nadzo kuzvibhedhleya kwadzinobetsereka ngemaphirizi.

Kushata kwendxondo kunorwadza yaambo ngekuti munthu umweni unenge akanaka wemene unotoonekwa aakutohamba peshe peshe eirya zviro zvinonga zvasara azvidiwi zvona ngativatore toenda navo kuzvibhedhlera vodetserwa.

Muntu eikura zviyani nengonxo dzake dzinoshata dzimweni dzinokona kutoshata hadzona achindori mwana mudodori ngatitore hama dzedu dzinenge dzatambudzika nengonxo kwakuenda nadzo muzvibhedhlera kune Vakazvifunda dzinokototswa pandau yadzona kana kuzopona weimwa mapirizi.

Kutori nezvikora peyani nezvibhedhleya zvevantu vanorwara nendxondo zvakabanaka yampho kuitire kuti vantu vadzidziswe ngezvazvo nevanorwara vakona vaone kudetsereka dzinopetuka peya ndxondo kupetuke padzainga pemene mene.

Kushata kwendxondo chiro chakabaashata maningi pashi penyika ineyi. Zvinosise kutoreketwa ngezvazvo zvendxondo ineyi, ngokuti muntu weshe unokone kutorwara ngezvazvo. Tisavasheka vanorwara ngendxondo. Ngativatore tovahine kumadhokodheya kuzvibhedhleya vadetserwe.

Zvekushata kwevantu vendxondo dzavantu zviro zvino remeredzwa yaambo mukati mwendaramo dzevantu tisasiye hama dzedu dzeyineseka ndxondo dzeyirashika ngatidzitore tiende nadzo kuzvibhehlera kunema chiremba anokone kukotedze ndxondo pandau yadzo.

Ngatirekete ngezvendxondo dzakashata peshe petinnga tiri. Kuitire kuti vantu vadetsereke. Tisavarasha nekuti mangwani tisuwo. Ngekuti vasharuka vanoreketa kuti chakaona hama achishekwi.

Munthu eitogume pandau zviyani, akaone chikwangwari, unotosise kutochierengawo kuti aziye kuti pandaguma panapa ndipo pendinoda ere? Kana kuti nguwa imweni panonga pasinde, unenge waronzerwa ngevanthu kuti padhuze nechakati, iwewe wotoziya kuti pondooda kuenda ndotoguma.

Muntu weshe watorwara usabira weikuzuza uri muberere rumba rumbawo kuenda kuchibhedhleya ndokwaunodetserwa unopiwa mitombo kona ikweyo wotopona haikona kufa neinoponwa.

Muntu watorwara zviyani xonde chibhehleya ngokuti ndookuna vantu vanokone kukudetsera. Unosvika mwotorekata nadhogodheya muri airi, pasina dzinginzi, unodetsereka yaambo.

Kundozwa pati n'en'enei mwukati mwesoro munyambori mundxondo, mungazi kana mumwiri wemene ngatirumbe kuzvibhedhleya kodetserwa ngemadhokodheya. Anotihloya ngemicheni yakasiyana siyana, uyezve haureketi dambudziko rako pakadzare vantu asi unoenda iwewe chimhenera panadhokodheya wotobhuye zvaunoda.

Tisazoramba kuenda kuzvibhedhlera teiti hai tinopedzerwe mukuwo wedu, wagumeyo zviyani kwakadzara unotombogarawo pazvihlayo weidzorora , weimera vanonga veitodetserwa kuti vabude iwewe upindewo.

Kungozwa hedu teitambudzika ngenyama dzedu dzeirwadza zviyani ngatiqonde kuzvibhehleya ,ndokwetinokona kudetserwa ngamadhokodheya akafunda zviyana kuti mwiiri yedu igwinye.

Ngatigidhe teiende kuzvibhedhleya nguwa ngenguwa haikona kupedze mukuwo teikhombana tiri pamaberere embatso kuti hai uyu ndiye wakandiroya azvidetseri kuzvibhedhleya ndokunopedza zvese woosvika wotohloyiwa kwakutopuwa mutombo wotokotoka kanyi mweihamba mwega.

Ausisiri mukuwo wekubira weirebesa chitombi mbambo kurambe kodetserwa kuchibhedhlera kubeni kuchibhedhlera ndiko kunotoponesa mazuvaano zvatotsuna tsuna rumbeyo unoopona.

Muchibhedhleya mune mphatso dzakanaka yampho dzekuti vatenda vanotoyarikwa varimwo veionekwa veipuwe mutombo nezvikafu vanenge veitopuwazve nguwa dzimweni nekutoshambidzwa varimwo.

Muntu unonga atonyenyenwa, mukati mwenyama yake, ngaarumbe kuchibhedhleya hake, ndokunoperera zveshe, haikona kubira weinzerereka uri pamhatso, kurebese chitoo ngembambo azvishandi. Ende kunodetserwa amweni, kudetserwe.

Kuzvibhedhleya kwakanaka yaambho ngekuti aureketi nadhokodheya pajingindi unotoenda chimhenera waari wotoreketa zvinonga zveitambudza mukati mwenyama yako ena aazohambi eipapazhawo zveunenge waronza zviya ngekuti akatozvireketa ijera.

Usasafawo ngeinoponwa kubaabira weirekete kuti hayi ananhingi ndiwo anotondiroya. Anangana apana chavanoshanda peyani, anathungatavo. Rumbe kuchibhedhlera woende kotoodetserwa ngemathungata ariyo madhokodheya.

Tisapedze mukuwo teirambe tirimumamizi zvitenda zveitodzase nzinde dzakona mukati mwendaramo dzedu. Ngatirumbe kuzvibhedhleya toodetserwa. Ngekuti kona ikweyo unoronzerwa cheshe.

Kanyi aisi zvibhedhlera zvo muntu weshe watorwara ngaende kuchibhedhlera nekuti ukaramba wakagara pamuzi unotsekwtswa kusvika usingazoraoiki rumba kuchibhedhlera udetserwe.

Vana votodzidza ngezveutano kweshe kwavanonga vari veitobhara nepashi zvavanonga vadhibana nazvo mukati mwekushanda. Izvi zvakabaakosha yaambo kuti tisazotama vantu vanotidetserawo.

Veutano vanodzidzisa nezveutano peshe -peshe. Vatori nemabhuku akona amweni anotonyore zvitenda nemitombo yakona kuitire kuti vana pavanenge veifunda paya zvizovaitire nyore.

Vana ngavatodzidziswa ngezve kurapa kuitire kuti zvitenda zveshe zviri kujyka-nyuka mazuwaano zviwone kuzopera. Vana vakasatozvi dzidzira zviro zvinezvi tingabaapera pashi penyika ineyi.

Vantu vakawanda vari kutobarwa mazuva ano ngavatoramba veifundiswa ngezveutano kuitire kuti vantu vaone kupona ngekuti kune zvitenda zvitsva zviri kutouya zviri kuamba ekumuka kunga chowa.

Zvitenda zvotoreketwa peshe peshe zvinyambori zvimweni zvepamabonde. Zvotobhuiwa azvichadhanisi kuitira kuti vanhu vasabatwa ngezvitenda vasingazii. Ngavanasirire kuti vasarwara.

Ana otoite nthumbu nezera rakhona risati raguma, ngazvireketwe ngezvazvo kuti vakazodhibana nezvakadai vasazofunge kuzviphephiyusa asi kuti votorarama vakadaro votoziyazve zvekutoita.

Zvitenda zvemaronda-ronda zviya zvinotoparadzika zvotoningirwa peshe-peshe. Muntu unokona kotootengawo hake chibhodhleya chake ozviningira kuone kuti asati abatwa ngechitenda chiyani ere kuti atobatwa otorumba kuchibhedhleya koorapwa.

Nyika dzeeshe, akuna isingambodi kuti vantu vayo ,vange vane utano hwakanaka, ngekuti nyika ikaite vantu vasina utano, inototore mare yeibeke kurapise vantu, nyika isingabudiriri.

Veutano vanotobatokurudzire muntu weshe kwaanonga ari kuti vauye vaparwe tsanga, ngekuti vangatozopedzisira vaa mapofu. Asi ukaende pedzinoparwa zviyani, unotosvika dziso rako rototangazve kuona.

Veutano vanotohama nemumakanyi mumajokochera kuende koningire vantu vanenge variyo kuti vaone kuhloiwa muntu weshe aone mukana wekuziyawo ngezvezvitenda.

Ndxondo dzinoshata chero nguwa , dzinoshatiswa ngematambudziko etinodhibana nawo mukati mwendaramo yedu hino dzashata zviya ngatisarasha hama dzedu ngatidzikweye todzibeke padhuze todziendese kumadhokodheya kuti dzirapwe.

Chirwere chentuta chara chati pwepwepwe peshe peshe nevana vadodori vanoonekwa veibatwawo ngezvitenda zvinezvi hino zvinotoreketwa peshe peshe kupapazhe mashoko akhona kuti vanthu kuti vanthu vazoziya kuti vooona zvinoitika mukati mwenyama dzavo kuti iyi intuta iyi.

Zvitenda zvotoronzwa ngezvazvo kuitire kuti muntu weshe azviziye asati abatwa ngechitendacho. Kuti azobatwazve ndicho chitenda chinechi unenge ootoziya kuti ndoite magiya kiya ari kuti ndibude pamutsomeko.

Antuwee ngatisazotofa peyani tootonesana nehama dzedu mumamizimwo. Kana zvapanda usina anokuarika, rumbe kuchibhedhleya, ndookune vaariki. Vano tozokubudise mwo muchibhehleya watopona.

Kuchibhehleya kwakanaka kuendeyo kohlowiwa weitorapwa zvinonga zveikupanda. Aureketi dambudziko rako pajigidhi ngekuti zvimweni zvitenda zvinotodhanisa kuti vantu vazvizwe. Naivo vaunenge weitoronzera avazvibhuiri vantu.

Ngatirumbe kuchibhedhleya kohloyiwa. Nguwa imweni ngazi yedu inonga yeirumba maningi. Nguwa imweni inenga yeitohambazve zvishomani. Zveshe izvi zvinoda kuramba zvakaningirwa. Kuti uziye kuti uri kukona ere kupona nengazi yako, zvekurya nezvekutambisa zvako kuti zvakanaka ere.

Kuzvibhedhleya kwakanaka yaampo muntu warwara zviyani kwakutorumbeyo woende kopona nguwa imweni uri kutoarikwazve kwona ikweyo usisina muntu unoatika peya pamuzi wotozokotoke kayi kwako watopona.

Pazvibhedhleya pakabaanaka yaampho kuti pagare pane movha ,kuitire kuti vatenda vanenge varwarisa ,vototorwa kwaakovahine kuzvibhedhleya zvimweni zvikuru, kuti vadetserwe ngemikuwo.

Usabira weitsinzika uripashi pemumbuti, kunxambaya weiti dai Kani chitenda chingaenda , achiendi rumba kuchibhedhlera woende kuhloiwa ngemadhokodheya ariyo kuti chitenda chibatwe uwone kupiwa mutombo upone.

Vana vadodori vanode kunasirira yaamho kuvanasirira kubve muzvitenda. Ngavaende kuzvibhadhlera vaende kohloiwa, nekunasirirwe kuti vabairwe vsazobate zvitenda zvakaita sana nhtetamakumbo.

Zvibhedhleya zvakabaanaka yaambo ngekuti zvinoita kut vantu vasakoryana mukati mendaramo dzavo. Veikombana kuti ngana ndiye wandiroya, ngana ndiye wanditsinga. Ngatiende kuzvibhedhleya tohloyiwa, totoonekwe chitenda, kwaakutodetserwa pasina mashoko neantu.

Zvipambureki zvakabakosha mukati mwendaramo dzedu. Watochiona zviya, wotokwenere miro kuti kweunode kuguma wakutogumeyo kana kuti watoo pasinde, ngekuti nguva imweni unenge wakaronzerwa kuzi wasvike pane chipambureki chakati, pamberi pakona ndopounonga woenda.

Pazvibhedhlera pakanaka yaamho ngekuti panezve mhatso dzinotengeswe mutombo pona pazvibhedhleyapo kana kopuva mitombo yacho kuti isingatengeswi. Kuti kusina kuzvibhedhleya votorumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo inoiyi kuti uone kubetsereka, ngekuti muzvibhedhleya hamuchina mutombo.

Muzvibhedhleya mune mphatso dzinototengesa mitombo, mitombo yechiyungu kuitire kuti zveunenge wabharirwe pashi ndidhokodheya zviyani wotozvione pasinde, asi kutiwazvitama hako rumbe kuzvitoro zvimweni zvinotengese mitombo inei udetsereke.

Zvibandera zvakanaka muntaraunda yeshe yaunenge waguma, zvinodetsera kuti uone kuti waguma ere. Kuti warashika unotoona kuti andipopi paunenge waguma.

Iginyakinya muntu weshe kuende kuchibhedhleya kuti aende kopona ngatizvidakarire zvibhedhleya zvedu zvinezvi ngekuti akuna kumweni kwatingawane mitombo ingatidetsera nekutihloya asi kona unono ndokunotonga kune pono.

Muntu weshe anosisa kuhloiwa anyari madziso munyari mukati menyama yake kuitira kuti chitenda chionekwe kuti dziri tsanga dzinenge dzamera mumadziso dzinotoparwa piyani dziso rosara roningira zvaraimboita kudhaya.

Ukandozwa mundani mwako munyangori mumhumba mweipanda zviyani enda kuchibhedhlera woohloiwa kuitire kuti nguwa imweni munonga musitori mundanipi asi chinonga chitori chitenda chimweni. Vakahloya vanotokuronzera zvinonga zveirwadza.

Chakatokosha hacho mundaramo yedu ngatohloyiwe mazuva eshe eshe tionekwe zvinotipanda tionekwe kuti topona ngenzira dziri ngekuti tinenge taane zvitenda zvinotitambudza.

Zvitenda zvemukati mwenyama zvinotoda kutohloiwa nguwa dzega-dzega kuti uziye paunenge wakaema pemene-mene .Ngekuti ,ukade kukhekeleza zviyani ,zvinotodzase nzinde mukati mweupenyu hwako wotozofa.

Chibhedhlera apana zvechinokorera .Dziso remene rinokhanikwa kuti rirambe zve kuite zvaranga rakaita. Vanodzisuka tsanga kuti dzibaachena kuti njusuu kwakutoonazve zvakanaka.

Ngatiende kuzvibhedhlera kohloiwa haikona kudzihloya ngemadziso, amweni anotodziningira peya oti aa ndakagwinya kubeni apana kugwinya kunonga kuripo mukati munonga meitotseketswa nezvitseketso ngatiende kune zvibhedhlera kune michini inotiningira.

Zvezvitenda zvemukati zvinoda kubaite ekuongororwa kuti chioneke kuti chiini chinopande muntu unoyi ngekuti ungati moyo wangu unorwadza kubeni mapapu muchini inoningira yoto kwlonde pemene panonga peipanda.

Mundani mikarwadza zviyani ngatisangoti mundani mega nekuti munongwarire micheni yakawanda zvakaite zvinduru zvinonga zviripo nezviropa saka muntu ngaaende kunoongororwa azive kuti panorwadza ngepari.

Wato rwara zviya rumba ku zvibhedhlera woende ko detserwa weironza zvinoku rwadza wagumeyo awu reketi wega pee unoto ronza pamwepo na dhokodheya unowu wei muronzere zvinoku rwadza iyana ozo bhuyawo kuti uno detsereka ngei iyena azozvi bhuiri antu peya nekuti akatozvi bhuya zvounonga wamu ronzera ijera.

Zvitenda zvemukati menyama zvinobaarwadza yaamho, unozwa muntu eitsinzikana ndizvona ngatirumbe kuchibhedhlera kune madhogodheya anokone kutihloya totopiwe mitombo yekuti tirarame ndiyona.

Mukati memakodo munopanda yambo angava makodo enyara yemene kana mushana wekuti muntu Paine nguwa anzwe kuti chitendanyi apuwe mutombo unoenderana.

Kurwadza kwemundani nezvimweni zvitenda zvezviro zviri mundani zvinobai tokosha yambo zvinode kuhloyiwa chotoonekwa chitenda cho wotorapika zvisati zvadzike nzinde.

Ukaende mumhatso inonga yeiningirirwa zviro zviyani, zviro zvinenge zvirimukati menyama dzevantu, kuhloya, umwe naumwe dhogodheya inonge iri fini-fini kuningire chake kuti mutenda uyu ungabatsirika ngezvizviri.

Kune mhatso dzinotoshandiswa kuitire koningira zvinenga zviri mukati mwenyama dzevantu. Zvinenge zvatumidzirwa ngezvibhedhleya zvidodori zvinyazi zvibhedhleya zvikuru zvakona zvinotoitirwe pona. Vantu votoonzerwa kuti unechitenda chakati votonasirirwe mitombo yake kuti aone kumwa aponevo.

Zvinonga zvatorwa mwukati mwemwiri wemunthu zvakaita semata, ropa kunyazwi nematoto. Zvinozoendeswe mumphatso yazvinoenda konlringirwa kuti chitenda chiri mumunthu chione kuzikanwa zvozokotoswazve kwaari eironzerwa kuti une chitenda chakati unorapwazve ngemushonga wakati newakati.

Kune mbatso dzakanaka yambo kuno endeswe zvinonge zvatorwa mukati me antu mate, weti kunyanzwi ne ngazi ko ningirwa vapedza kuzvi ningira vanozozvi petudza zve ku chibhedhleya kwaunenge uri woto ronzerwa mitombo yakona womwa woto pona.

Mbatso dzinohloyerwe vantu dzakanaka yambo , dzine muchini mikuru nemakomboyuta anonga atorimwozve kuti chinonga chawanikwa mungazi , mumatoto kana mumata auye kohloiwa zviya dzotobekwe mukombiyuta kuitire kuti neuchazouya kodetsereka muntu uyani unotozvionerawopo.

Munoningirwe zviro, kuhloya vantu zviyani. Munonga mutoriwo nemitombo irimwo inoite kuti vaidhibanise nezvinonga zvabve mukati mwevantu. Adhibanisa ndozvinozobhuye kuti aa muntu unowu unorwara ngechirwere chakati, votozonasire mitombo yekuti umwe.

Mumhatso yeshe kunyazi pachibhedhleya pachikora kunyazwi ngedzinonga dzeishandiswe kuhloya mhatso dzinoidzi. Munosise kunga mune zvibhokisi zvine zvekuti vantu vazvidzirire mukati mwengozi dzakasiyana-siyana.

Zviro zvimweni zvinotopimwa peyani zvinonga zveibude mukati mwenyama dzevantu. Kuone kuti hayi zvakawanda zvakadini zvakonzerese kushata kweupenyu hwemuntu. Zvapimwa kudaro wotoziya nekuti uu muntu unou unosise kupiwe mutombo wakawanda kudai nekuti hayi washata kudhaya.

Zviri mukati kati mwenyama, mukati megodo, kunyazvi mukati memwongo, zvinowonekwa muntu akayenda kohloyiwa mumbatso dzinohloyiwa, kuyitire kuti chitenda chakhona chiwonekwe.

Micheni yakabaanaka yamho mukati mwekupona ,mukati mwezvibhedhleya kuitire kuti vanthu vahloiwe voonekwe zvinonga zveivapanda. Watoonekwa zviya-zviya, wotoziye kuti inini ndatopona ngekuti vanonga votokuronzere mutombo wekutenga kana wekuti umwe.

Kune mbatso dziriyo dzinotonasirirwa kuti zvinenge zvatorwa mukati memwiri dzedu zvingaite zvinyama zvinenge zvatorwa zvoenda kunoningirwa kuti muntu unouno unorwara ngechitenda chiri vozotokupetudzirazve mbindiro yakona kuti unorwara ngechakati chimwe mutombo wakati.

Munonga mweihloiwa zviro zvabve kuzvipatara zvidodori, amushandiswi mvuranje. Mvura dzinonga dziriyo dzinonga dzakanase kuhloiwa kuone kuti dzakachena ere, adzizoisi zvimweni zvitenda ere, kune zviro zvauya.

Mune mbatso dzitorimwo mu zvibhedhleya dzinoto pindwa nge vantu vashomanani koende ko hloye zvitenda zvinonga zvabva kune vantu vaka siyana siyana vozo tumirazve mbinduro dzakona kuti vantu vaziye kuti vanorwara nge chiinyi.

Usasabira weitambudzika uripamuzi weikomba antu ngezvikunwe kwai ana nhingi ndoasingabviri ngekuroya maningi kubeni iwewe ndiwe unonga wotozviroya ngekusazviendesa kuchibhedhlera kuti wohloiwa ngemichini iriyo inotonderw chitenda pachinonga chiri pemene mene wotodetserwa.

Vantu vanobashanda mumatso dzinohloiwa zviro vakabafunda yampo nekuti hakudiwi zvakaita ana mukweya tsoto vanozopedzisira vodhibanisa zviro hazvichazoonekwi kuti ichi ndechaningi zvinoda muntu une ndxondo yakapinza.

Midziyo yega-yega yakagara peshe-peshe mumamhatso anoningirwe antu kuhloiwa. Yona iyoyo inobetsera kuningire pemene pane chitenda. Zvinonga zvatumirwa ngezvibhedhleya zvidodori zviya zvotohloiwa zvapedza zvopetudzwa kwazvakabva. Kuitira kuti vantu vakona vazoziye kuti vanorwara ngei.

Munthu eihloyiwa zviyani unotopuwawo nepekugara panyambori pekucambaya kuti anase kuningirwa peshe panonga peimutambudza mukati mengazi yake mukati mwenyama yake akadzorora.

Zvihloyeso azvichaperi pashi penyika ineyi zvinonga zveitovheneka kunase kuningire kuti ngepari pemene mene panopanda kuitire kuti vantu vapore muntu vantu vanotoshandemwo mubatsodzo dzinonga dzeitwe zvona izvozvo.

Madhokodheya anokone kutore zvinyama mukati mwemuntu azvitora voende kozviningira kuone kuti muntu unowu unomborwara ngechitenda chiri. Chitendacho votochitsvakirazve mutombo kuti upone.

Kunohloyiwa kwakabaanaka yaamho nekuti micheni imweni ayitoendi pamwiri pako peya inotohloya iri kuretu yakajekesa kuti zvinase kuonekwa zviri mukati memwiri wako imweni ndooinonamirwa pamwiri pako kuitira kuti inase kuningira pane chitenda chakona.

Vana vakakosha yaamho vakarwara zviyani avadhibaniswi nevasharukwa ngekuti kune zvitenda zvinozokone kubve kuasharukwa zveizouya kuvana azvizoiti zvakanaka vanobekwe mavo vega.

Vana vakakosha yaamho. Vanosise kungwaririka peshe pevanenge vari. Huchiri hudodori ngahupuwewo mutombo kudzivirira zvitenda zvehwana hudoodori zvinoparikira nemhepo zviya kuti vasatamike nguwa yavo isati yaguma.

Huwana ngahutotorwa nguwa yeshe hweiendeswe kuzvibhehleya kuitire kuti hohloiwa huonekwe zvitenda zvaunenge hunahwo kana kutisve hwaende kuzvibhehlera hwoende kobairwa majekiseni ekudzivirire zvitenda zvakaita sananhendamakumbo.

Vana vanode kungwaririka peshe pavanonga vari, ngavadetserwe vebairwe majekiseni, veionekwazve kuti vari kurema ere zvinokombidza kuti vari kukura. Kuti vasingaremi mai vakona votoronzerwa zvekuita.

Vana vanode kudetsera peshe-peshe. Kuti watobare mwana zviyani urimunhlazana, ramba weiginde kuenda kuchibhehleya kuti mwana aonekwe eibairwe majekiseni kuti zvitenda zvimutye.

Anamai ngavatogidha vagidhazve veiende kuzvibhedhleya hwana huchakatsonga husati hwatodarike makore mashanu. Kuitire kuti hupemberwe majekiseni mukati mahomo husarwara ngezvitenda.

Kuhloyiwa kwemazuwaano ,kobaadakadza yambo ,nokuti wakanxambayaya pamubhedhu wemuchibhedhleya zviyani, unonga weyitoone zvinonga zveyiitike mukati menyama yako, pamakombiyuta avanenge vanawo madhokodheya.

Micheni inoshandiswe muzvibhedhlera yakasiyana siyana, imweni ungatokorere kutoiziya kuti chirochi chinomboshande chiinyi asi pane pechinotoxonda kudetsere muntu kuti apone.

Zvimweni zviro zvinoite basa rekudhokonya-dhokonya mukati mwengazi yemuntu kudhokonye nyama yemuntu kuone kuti chiini chinomurwadza. Zvinorwadza hazvo asi zvinodetsera kuti uone kurapika.

Zvimweni zvakaita zvigero kubeni azvitonxleyi kana kudini zvimweni ngezvekutonongesa zviro antu einxleiwa muchibhedhlera zviya. Kutonhtera zviro zvinenge zvawire mukati mwemiro zvotokweiwa zvotobuda muntu otoenda kumhatso eitodakara.

Muntu hanosisi kupfeka gwada reshe-reshe peshe-peshe. Kune txatxuya dzakanasirirwe marenje anonga anika, marenje anonga arwadza kuti muntu paanohamba zviyani zvisamitsinza.

Kuzvibhedhlera kune muchini inonasa kuningira vantu kuona kuti vantu vane chitenda chiri ngendaa yekuti ziso rega aringaoni chiri mukati mwenyama aringaoni kurwara kunenge kuchiita chibindi .

Imweni michini inoshande muzvibhedhleya zviya yakanaka yaambo, ngekuti inonase kuningire chiro. Kuti chiri chidoodori inonase kuchikudza kuti chiningirike, wotoone kuti muntu uwuwu unotambudzika ngechakati, kwaakutomupe mapilizi, odetsereka.

Zvakanaka yaambo kuita micheni kuzvibhedhlera zveshe, asi micheni ineyi ngaisanyanya kugare kuzvibhedhlera zvikuru zvegapi ngaiendewo nekuzvibhdhlera zvidoko kuti vantu vabetsereke vari pasinte, pasazotore mukuwo vekuemere mhinduro inobve kuchibhedhlera chikuru.

Mathuluzu ekushandisa muzvibhedhleya akabaawanda yaamho, vambozama kumanasira iri giyakiya yekuti muntu apone, muntu awone kuhloyiwa aziye chemene chinobaamurwadza.

Muntu eitohloiwa zviyani muzvibhedhleya unonga eitone zvanohoiwa pakombiyuta. Kuitire kuti nguva imweni anonge aine mibvudzo yaanoda kubvunza kunadhogodheya votobetsereka ndizvona.

Zvemukati mwenyama yemuntu zvakanaka yaamho, zvinode kutoningira kuti muntu aone chinomuponesa. Ngekuti kudhaya kaitanga kutotxabanga ngendxondo dzake kuti aa katomuntu unonga vopera-pera unozwe shura matongo kubeni haisiyopi.

Muntu eihloyiwa zviyani muchibhedhleya unonga akatogare pashi akadzorora, eitoningirawo zvinonga zveibuda mumwiri mwake pamakombiyuta anonga arimwo. Kungokorera hako kuzviziya kuti zviinyi ngekuti unonga usingazi kufunda, asi ukavhunza dhokodheya, unokuronzera.

Zvimicheni zvinohambiwa nazvo muchibhedhleya. Imweni inonga yeitorema .Yakatozobekwa nemavhiri pashi, kuitire kuti isatekwa- tekwa ngeantu akawanda ,ngendaa yekuti avazorina mare yekubhadhare vantuwo.

Chakakorere mungezi chega kubamuse muntu unonga vafa. Asi kugadzire mucheni yekuti muntuvo apone acharwara zviyani vakazvikona yaambo. Ngatisakorere kuende kuchibhedhleya ngekuti ndokwatona vana tungata vanotibetsera.

Muzvibhedhleya mwane zvimichini zvirimwo. Zvimweni hazvitoshandisi magetsi. Zvimweni zvinotoshanda ngenyara kuitire kuti zvione zviri mungati mwengazi kunyazwi mwukati mwenyama yemuntu kuti awone kuzopuwe mutombo wakaenera.

Wlvandu ngawaite zvakanaka peshe pewenenge wari, chibhedhleya achitisi ngekuti hai kune michini inoto kudetsera, panotoda kuton'eiwa woton'eiwa, wotungwa wotopona, muponere unoita nhani.

Ngatidetsereke mukati mwezvibhedhleya. Ngatiende tinohloyiwa ngekuti michini iriyo inodetsere isusu kuti tibanasekuziya chinenge cheitirwadza. Haikona kungoti mundani mwangu munorwadza kubeni chinonga chiri chinduru chiri kurwadza kana chibindi.

Zvimweni zvakona ungatoti zviwachi ,kutongadeyizvifoni ,asi zvinohloya mungazi yemuntu kuitira kuti muntu awone chinenge chimupanda chemene. Zvapedza zvinotokona kunyora pasi manamba anoite kuti uzoziva kuti chinyi chirikuitika

Vantu vanonga vanika marenje zviya kuti agoba kana kuti godo ratoguka mukatimo. Havasisi kutopfeke txatuya yeshe-yeshe pane txatuya dzavanopuva dzinoite kuti dzitorape makodo aya kuti axonde.

Waende kuchibhedhlera zviya ukaona kwouya zvakaita masimbi simbi itozive kuti micheni inode kuto ningira iwewe usaitya kuti wotodhokonwa ndovana tungata vakhona vatovayo vanono ningira panochitenda kuti udetserwe.

Misheni yakazara muzvibhedhlera, imweni ungatoyitame kuti inoshandeyi, asi vona vanoishandisa vanoziva pekuyicondedza pemenemene kuti iningire zvirimukati mengazi emuntu, muntu awone kuzodetserekawo.

Zvimweni zvakaite zvisingwane zvimweni ngezvekushandise kujokonya ndizvona mukati mezvibhedhlera asi zveshe azvingobekwi peshe peshe zvinongwaririrwe muzvipakiti zvazvo zvakanaka kuti zvisatore zvitenda.

Ungwanda ngwanda hweeshe hunooneke muzvibhedhleya huya hwakabaanaka yaampho ngekuti hunonga hweide kuhloya muntu aonekwe pemene panopanda. Haikona kuhloya ngedziso dziso aringaoni chiri pakati penyama yemuntu dzinopanda.

Ngatisatya tabekwe pamuchini zviyani muzvibhedhlera ngokutu michini iyoo ndoo yotoshanda kuningire chitenda chiri mukati mwonyama dziso remene mene kudai haringaoni kuti chiropa chorwadza mwukati mwoo.

Akawandisa mathuluzi anoshandiswa muzvibhedhleya. Anotodiwa kuitire kuti vandhu vaone zvinonga zveivapanda mukati mwenyama dzavo, vahloyiwa ndizvona. Zvinobaakhombe pemene-mene panonga peirwadza.

Michini isharaude mwona muzvibhedhleya munomu inohloye vantu. Umwe unokona kunge weitohloya chitenda chimwe kana kutohloye zvitenda zvakawanda zvotokhombidza zvemene-mene panonga peirwadza haikona kundoti soro rangu rinopanda kubeni inonga iri nzee pheyani ikaningirwa inobatwa.

Tandojaire kuone zvisingwani zvinotengeswe muzvitoro hino kuzvibhedhleya zvakasiyana siyana zvisingwani zvakhona zvimweni ngezvekunongesa ndizvona zvinenga zviri mukati mwenyama zvimweni ngezvekubvisa ndizvona mazino zvakasiyana siyana zveshe zvinodetsere muntu kuti apone.

Kwara Kwati kwekwekwe muchini inoningire zviri mukati menxondo dzemuntu mukati mengazi yemuntu kunyazi mukati memwongo kuitire kuti panorwadza Pakhona paonekwe muchini ineyi aiite kufukira asi inonxonde pona panopanda.

Zvihloyeso azvichaperi zvimweni zvakona zvinotobetsera mukati mwenyama dzemuntu imweni inonga yeitoshandisa nemagetsi zvapedza zvoopfanyirwa zvee mukati memuntu, zvimweni zvakona kusina magetsi zviyani vanotoshandise zuva kuti muntu aone kudetsereka.

Ngatidakarire kuhloiwa muzvibhedhlera kuti mune michini irimo inotoningira nechiri pashi kuti muntu adetsereke kudhaya kwanga kusina michini kwainesa kwemene kuhloya.

Hapana chitenda chisina mucheni wakona wekuchihloyesaa, ukatowona wapiwee mucheni muchibhedhleyaa zviyani dakara, ngekuti mucheni uno uyu unonga weide kuningire pemene mene panonga peirwadza, wotodetsereka nemapilizi avachazokubharire pashi.

Muzvibhedhleya mwaane ungwanda ngwanda hwemuchini michini yeshe iyi inobekwemwo kuitire kudetsere iwewe mutenda hino usazoitka peyana ngekuti inode kushande iwewe uziye chitenda chako inobaa thonde pemene panenge peirwadza.

Muyungu vakabanasire micheni yakanaka inoningire muntu haikona kobire veipuve zvimapuve zvisingashandi. Kupuve zvinzinde ngetungata isingakoni kuhloya kuti muntu uyu unomborwara ngechiinyi. Enda kuzvibhedhleya vohloiwa uzikanwe chitenda chako.

Kuzvibhedhleya kune zviro zvakawanda zvinodetsera kuti muntu aone kupona, vanoshandisa zvimweni zvakona kubaya ndizvona vantu zvimweni kumweya ndizvona, zvese izvi zvichiite kuti muntu adetserwe.

Zvekushandisa muzvibhedhlera zvakabaanaka yaamho. Michini inohloya, kudonongodza nechiripaini, chiri padera pesoro nechiri pashi petsoka inoona kuitire isusu kuti tisanesana nekuphumhana tiri mumakanyi umu kukoryana. Muntu otozofa atambudzana nevantu.

Muzvibhedhleya mwaane michini yakawanda ,inodetsere kuhloye vantu. Michini imweni yakhona inotoshanda nemagetsi ,imweni inotoshanda ngezuva, kuitire kuti magetsi aenda zviyani, zuwa rotodetsera, muntu odetsereka.

Usasabire kupedza mukuwo weirambe kuenda kuchibhedhlera kuende kotungatwa netungata isingatozii kuti muntu unorwara nei ende kuchibhedhlera kune micheni inodonongodza nechiri painyi.

Kupisha kwemuiri nekutontora kwawo kunosise kuzikanwa kakuru mumwana kuitire kuti mwiri ukapishisha zviyani mubereki wotorumbe kuende kuchibhedhleya kuti mwana aone kupiwe mutombo.

Kudhaya vantu vaiteke teke zviri zvavaide kushandisa pamutenda vakawanda ngekuti zvinenge zveirema, hino mazuwano muntu umwe ndiye otosunde chona chinenge chine mutombo kuende pamutenda wake waanenge eide kurapa chobekwe nemavhiri kuti zvisarema.

Aa! vayungu vakanasire zviro zvakabanaka maningi nevatema vamweni votozvinasirawo zvona zvainasirwe ngevayungu zvinoizvi zvimicheni zvekuningira ndizvona ngekuti kudhaya kwanga kusina kwaingaba kushandise dziso rega kuhloye munhu asi mazuwa ano zvotoningirwa zveshe ngemucheni.

Mapirizi akanaka akanasirirwe kuti arape chitenda chimwe chaanonga muntu eizwa haandorapi zvitenda zveshe zveshe chimwe chinoxonde chitenda chimwe.

Mikhuhlani waibaarekerwa wakadaro kudhara peyani zvozwi uchapera wega, hino mazuwa ano votounasirira nemitombo yekutoite zvimvura mvura zviya isinganesi kumedza ngekuti nguwa imweni pahuro pakhona panenge patori nemaronda.

Ngazi inetsvina inotoosukwawo peyani. Ngazizve kuti irishomane mukati mwemiiri wemuntu unotopiwazve peyani zvimaphilizi zvezviyungu zvinoite kuti zvibare ngazi mumwiri wemuntu.

Mitombo yemapilizi yakanaka yaampho ngekuti unotonyorwa pabanze pakhona kuti unoite muremerei, unomwiwa mukuwo uri neuri, ukashaishe kuumwa unozorwarazve ngezvitenda zvakadini, izvi zveshe zvinodetsera.

Zvitenda zvekukotsora zviriyo mukati mwenyika ino iyi zveikonzerwa ngemitutu yakashata kune mitombo yakatonasirwa peyani yekuti vantu vasasangokotsora peshe peshe vakaimwa pahuro pavo apachazo kwengi kwengi .

Yakabaanaka yaambo ngekuti inokonzera kuti chipakiti chona chawatenga chinechi chine maphilizi akati, unoamwa ngemukuwo wakati ngewakati. Ukashaishazve kuamwa, muteto iripo wotoronzerwe kuti uchazorwara ngechitendazve chakati-chakati, ngendaa yekukorera.

Kuti usarwara ngemukuhlani kutoende kotengawo mitombo yechingezi inodzivirira kuti usapindwa ngembepo mukati menyama yako ndizvo zvinozoita kuti usazorwara zvee ngemukuhlani wakhona.

Pane mhatso dsinoshandiswe pachibhedhleya kungwarire mutombo yekuhloka vatenda mhatso dsinedzi munenge mutori muntu unoshandemwo unoziye kuti wakati mutombo wapera wakati wode kuti uye umwenizve wakati mutombo unode kuti uendeswe kwakati.

Nguwa imweni mumarenje mwedu, kana mumwiri mwedu, tinokone kutame zvimweni zvinonga zveidiwa mungazi kana mumwongo. Maphilizi anasirwa peshe -peshe kuitire kuti, adzosere zvona izvozvo zvinonga zvisingaonekwi mungazi nenyama dzedu.

Vayungu vakabaa nasirawo pheyani mitombo imweni yekuti ukandozwa panonga peitopanda hako uri pamuzi, unotogara une zvimaphilizi zvako zvechiyungu zvinezvi, wotomwa kuitire kunyaradze marwadzo anonga okunesa.

Vana vane mitombo yavo vasharuka vane mitombo yavo kuitire kuti zvisa dhibana kudai mwana mudoko akamwawo we musharuka unobai shatirwa ndiwona asiwo musharuka akamwawo we ana adodori apana chino shanda chitenda chinondo ramba chiripo.

Maphirizi akanaka yaamho ngekuti anenge akatoiswa nemutsiyo peyani padera pakhona kuti zvisaparakira nemhepo zvinenge zviri mukati mwemutombo zviya kutizve ana vadoodori vasandochivhura ngekuti vangazomwa vangatozoshatirwa ndiyona.

Nemakhanganganga paani anonesa ,mukati mwemaphapu munokona kurwadza hino vemutombo yechiyungu vakatonasira zveshe kuti mutombo uyu unorape chakati uyu unorape chakati ,haikona kuzomwe mutombo usiwo nekuti mutombo.

Kuri kugadzirwe mitombo inemagade-gade akasiyana-siyana, ekuti muntu vega-vega unonga eitoziya kuti inini ndinomwa mutombo vakati. Neusingazii zita rakona akatokuronzere magade-gade akona unokona kutotonhera vomupa.

Mitombo ye chiyungu yakanaka yambo ngekuti vano nasa kui mbonyera mu chi bhodhleya kuitire kuti isa totonoka isa pishwa nge zuva zvekuti aizo koni kushande zvakanaka.

Mitombo yechiyungu yakawanda yaambo. Imweni yakona ngeyekufafazeya phiyani kuitire kuti peunohamba paya usaite punga rakashata. Vantu vanosise kudakarire mwema weunobudisa.

Vakaningire mitombo imweni ungatoitwa ngekusvipa kwainonga yakaita. Nguva imweni votofunge kuti idoro peyani. Kube inobetsera maningi mukati mwendaramo dzedu. Amweni anonga asingachakoni kumedze maphirizi akatomwa akaite mvura-mvurai unotodzaka veitotxonde pachitenda chemene.

Hai vantu pipi vega vanonasirirwe mitombo yechiyungu ine iyi. Nembwa dzinonasirirwawo phiya. Nezvifuyo zvimwewo, dzinotonasirirwawo kuitira kuti dziitewo ndaramo yakanaka dzisarwara-rwara.

Nguva yendani mumwiri mwedu tinotoona teizwe kugeda-geda mukati mwemwakodo. Ngekuti munonga musina zvikafu zvakakwana. Inobata nemutombo inomwiwa kuitire kuise zvikafu mukati mwenyama dzevantu.

Mushonga yechiyungu yakanaka yaamho ngekuti inotonyorwawo nepabanze pakhona kutii mushonga uwu muhlobonyi ,nekunyorwa kuti unoizwa mamwirwei mukuwo uri ,nekuziyazve kuti mukatimwo mwechipakiti cheunenge watenga mune mushonga wakaite mawandirei.

Mishonga imweni yemuzvibhedhlera unotoona peyani ngepapepa pakhona kuti mutombo unowu wakambogadzirwa ngeyi. Mitombo ineyi inodetsera yaamho ngekuti inorapa kutopedzeredza inyambori mikhuhlani.

Mishonga yechiyungu yakanaka yamho kudhaya waitoperera mukwama payani wanaiwa zviyani hino mazuva ano ukabeka mukwama ukanaiwa mvura aikoni kupinda ngekuti unenge wakaputirwa zvemene.

Vezveutano vakagadzira mapilisi avo anozoshandiswa nguwa imweni pakumwa asi mapilisi anaya unenge wakatoronzerwa kuti anorape chitenda chakati. Aangorapi zvitenda zveshe zveshe

Mitombo yechiyungu yakanaka yeyambo, yemapilizi, vanonyora kuti pilizi reuchada kumwa rineri, rinoreme zvakati, unosise kurimwa ngemukuwo wakati ngewakati, ukashaisha zvee kurimwa ucharwara ngechakati saka iwewe unonga wotoita zviro zvakhona maziye.

Mitombo inodetsera yaambo. Kudhaya panga pasina nezvipimo zvakona hino mazuwano chipimo chakona ndiwo mutsiyo wakona. Ukatochidzadza woronzerwa kuti ngechemuntu mukuru, chikaendawo pakati nepakati chinotoronzawo kuti chachemwana mudodori.

Kutori nemitombo peyani inoonekwa muzvibhedhleya inounze simba mukati mwendaramo yemuntu nguwa imweni mukati mwemakodo munenge musikachazi kugwinya nechikafu choite chishomeka unotopuwe mutombo kuti ugwinye.

Mapilizi echiyingu akanaka yaampo ngekuti sure kwakhona kunenge kwakatonyorwa kuti unoite mumwirei aachatondoneki zvaaita kudhaya zviya ngekutu waiti ukamabeke mumbudu ototondoneka akubekwe pazvikwande paanogara ari asingapindi mvura.

Yabawanda mitombo yechiyungu. Haungatoziyi kuti uyu ngeuri, uyu ngouri. Asi vakazvifunda vanotozviziya. Vakakubharire pashi zviyani, kwakutorumbe kutoitenga, wotomwa.

Madziso akapanda zviyani nguvaimweni tinomwa maphirizi asi kune mitombo imweni mitombo inodetsera yekutoveka mwona umwomwo mudziso rakhona rinopanda wotohamba nemasodzi bva zvapera dziso riyani rotopora.

Kuhuda kunoba kupedze simba mukati menyama yemuntu ,kuhuda kunoita zvekuti muntu asare akatetepa ,zvino kwaanemapirisi akanasirwa ekuti muntu atozwe kuda kuhuda zviani, onwa zvotoyema.

Ayii vanthu vegapii vanonasirirwa mitombo, makwayi, hochi, mbudzi zveshe zvinonasirirwe mitombo kuti zviponewo hayikona kuzozvisiya zvakadaro koo ngokuti zvitenda zvakhona zvinokona kuzouyawo nesu, kunesu anthu.

Taitombozviziya ere kuti neuchi hunorapawo, taitoti kudyra kwega tototapirirwa takadaro. Asi hunorapa zvitenda zvakawanda yaamho. Ngatihutsvake peshe pahunenge huri, tisapisha nyuchi kana kudziuraya tadziona ngekuti dzinonadzira mutombo.

Kudhaya vantu vaineseka pheyani ngemabesha, peshe-peshe .Nguwa imweni miro dzakhona dzinenge dzakatotsiya kuti pfaa ngemabesha ,asi kwaane zvimvura-mvura mitombo yakanasirwa ,kuti besha ripfaa ririmo mumiro, rotobuda rega.

Veutano vanobanasire mapilizi akasiyana siyana kuitira kuti nehwana hudoodori humadakarirewo nevasingakoni kuerenga vayani votoziye kuti mapilizi angu akaite chibande zvinodetsera yampho.

Apana nyama iri pamumwivri pemuntu isina mutombo vechiyungu vakanasire mitombo kunyazwi yendwara kunyazi yedziso kunyasi yechikunwe kuti tipone ngatidakarireyi mutombo iyi neiyi.

Aa vobanasire maphirizi emene akanaka asingachatondoneki ngemwando asingachatsvizve ngezuva. Ngekuti anonga akatobekwe pachibeko chimweni chisinga pindi nemvura nemututu hauzo mashaishi.

Mutombo we chiyungu unobharwa pa mimba yechi bhohleya cha unonga uri kuitire kuti uone mashandisire eunga uyita haikona kundo shandisa usingazi kuzvi erenga unozvi shaisha ukatozo rwara ndizvona.

Asisiri nguwa yekubaatambudzika kwemene ngemihudho ngekuti mwetinogaremwo tinokone kurya kana kumwe mvura dzakasvipa ,mihudho yotopuwawo mitombo yakanaka inoite kuti iyeme.

Mitombo yodetsera yyambo kune vasingakoni kumedza zviyani potonasirwe mitombo yechiyungu yakaite zvimvura mvura vasinga koni kunwa mapilizi votomwa wo mutombo uyu wakaba naka ngekuti unonyunguruka weidzaka nehuro wega .

Magade gade vonyanya peyani pakunasire mitombo inei. Imweni inoiswa nemuto yakanaka yaambo kuti iasharike mukati mwevana nevasharuka zvisaita ungatei voomwa mutombowo vomwa chiro chinotouraya.

Mapilizi akanaka yambo amweni otobekwa nepazvikwande kuti asatongonoka nekupishwa ngezuwa nemuntu wotoziyawo magadegade emutombo wake kuti ukakorere kuziye zita rakona obhuye magadegade muntu otouziya kwakutomuhina.

Muzvibhedhleya mune mbatso dzinotonasirwa dzinogare mitombo yega yega ngekuti kutitire kuti isadhibana nevatenda ngekuti mutenda umweni kana orwarisa zviya unotorumbe koitonhera kwakumwa kwakutoone muntu othautha kwakufa.

Kune mishonga iriyo inotonasirwa peyani inonga yakatoemere vana vadoodori vega. Vasharukwa vanemitombo yavowo. Haikona kuti musharukwa woende koomwa womwana mudoodori, ahumudetseri mwana mudoodori haangamwizve wemusharukwa, ngekuti unozotoshatirwa ndiwona, kwaakutooneka mwana ootauta.

Muntu eirwara nge madziso zviyani unoto puwe mitombo imweni yeku dondedzere mudziso rakona remene rinonga rei panda izvi zvakabai nakire kuti mutombo unonga waenda pe mene mene panoda ku detserwa.

Mitombo yechirungu yakanaka yambo ngekuti unodetsera unenge wakanyorwa kuti Mutombo uno unorapa chakati asi ukashaisha kuumwa zve unokona kuzorwarazve muntu unofana kuziva aerenga zvakabharwa.

Mitombo yabati pwepwe peshe peshe yechiyungu yakanaka ngekuti inokukombe kuti unomwe mungananai ngekutizve unoimwa ngemukuwo uri yakanamirwe pazvipakiti zvemweni kuti isatondondoke ngemvura.

Panodetserwa antu panofana kunge pari pasinde nguwa yeshe zvibhedhlera ngazviakwe peshe-peshe kuitira kuti hwana hunoenda kobairwa asharukwa vaendewo kohloiwa veirapwa vasafa vaone kuita ndaramo yawo yakanaka.

Zvipambureki zvakanaka yaampo ngekuti zvino kukombidze kweunenga weide kuenda iwewe wototlondeyo ngekuti unenga wayo bhiirwa pekuguma auzota mbudziki ngekubvunza bvunza vantu nguwa imweni unenga weito vatikabeza.

Nxondo dzinokone kushata chero nguwa dzinoshatiswa ngezvakawanda hino ngatisazosheke vantu vanorwa ngenxondo asi ngativabetsere ngekuenda navo kuma dhokodheya vorapwa ngemapirizi madhokodheya anokone kutodzipetudze pandau padzona nxondo.

Vana avasisi kuregerwa veiite mabayo peyani ngekuti bayo rinobaauraya yaamho kutore mwana ototamika hino mitombo iriyo yekuti hai vadetsereke. Toondozwe mwana akotsora maningi atonhorwa maningi ngatitorumbe kuchibhedhlera zvisati zvashata.

Ana anoda kubata achakatsonga, kuvadzidzisa zveshe zvakanaka zveutano, kuvadzidzisa nezvemuzvikora, kuti vazoitawo raramo dzakanaka, vanondoreketwa ngezviro zvavo, haikhona kuvaona ingateyi, masoro avo aashandi.

Hwana hunokosheswa peshe panoguma vantu panotoreketwa nezvavo vana vanawa kuti vararame upenyu hwakanaka upenyu usina zvitenda mukati mahwo.

Muzvibhedhleya vanoite magiyakiya eshe kuti kamwana kasambofa ngekuti kanosise kutopona ndaramo yakanaka. Karimwozve muchibhedhleya zviya vanotokapa nezvekutambisa kuti kasazonyere kanyi.

Hwana paunonga hweitamba zviyani hunokona kuita ngozi hwotorwara kana kukuwara hino kunonga kweidawo kuti kunge kune zvekushandisa kuti hudetsereke pona apapo husati warumba kuenda kuchibhedhlera.

Mwana weshe ngaato ziye kuenda ku chi bhedhleya aka kwara zviyana anyambo ite maronda ngatisama puzvura puzvura tomene nekuti apana chatino ziya mukati me ndxondo dzedu kuzvi bhehlera ndiko kune mapedza zvose vano rape ana.

Hwana hunodetseranao peyani kamwana kadodori kanonyanye kuzwisisao kamwana kadodori ngendaa yekuti hune mutauro hwahona wahunenge hweitoreketa. Muntu mukuru akagumepo unotoona katoshishwa kotochema.

Hwana auhubviri kudao kuti hwashanda zvahunenge hwashanda zviyani kunyazi kurumba kunyazi kukekeya mukati mezvikora kunyazi kuita mitambo yezvinyambera hunode mikombe yekuronze kuti hai hwakakone kupinda veshe.

Hwana hwakanaka yaambo. Hunoreketwa ngezvazvo peshe panonga patori nevantu kuti hubairwewo kuti hudziirire zvitenda zvakaita zvemiromo yezvibereko. Zvitenda zvinezvi zvashaishe nyika maningi.

Vana vakanaka yambo, vana vanodiwa kuti vangwaririke mukati mendaramo dzavo, ngavabarirwe kuzvibhedhlera kune madhokoteya anogone kuhloye zvitenda mwana obuda akagwinya.

Kana vana varwara zviyani kutori nemabhuku avo anoronza hai kuti mwana unowu mungamudetsera ngenjira iri inokasira kuti apone. Asisi kutamika mwana mudodori, akatamika pachibhehleya zviya madhokodheya anotambudzwa.

Nevandu vakuru vanoto tenderere nyika ino veireketawo ngezvezvi tenda, kureketazve nezva hwana hudodori kuitire kuti hubetsereke husatamika nguva yahwo isati yaguma ngekuti ndohuwatungamiriri hwamangwani.

Vana vadodori vakakosha yambo avatosisiri kufa mukuwo wawo usati waguma ngatiende nawo kuzvibhedhlera vaende kobairwe majekiseni yekudziirire zvitenda nengunguteya dzinogare pashi kureketa ngezvevana.

Utano hwakakosha mukati mwendaramo yemundu hwana hunotoreketwawo ngezvahwo zvehutano kuitira kuti hupone ngahubairwe majekiseni ariyo anodziirire zvitenda.

Nzara chiro chakaba shata yambo kuti ngendii dzinoambo kuti tatata ngekutama chekubusa anhuwe vantu ngavapiwe chekurya kuitira kuti vapone vasatamika nguva yavo isati yaguma vana vanoda kuti gare gare vorya peyani.

Kuti mwana aoneke kuti unorya eiguta ere mumakanyimwo, urikukura ere vanomupa chimwe chimuchini chimweni chavanoputire nyara yake kuone kuti aaah nezera remwana unou uri kukura yaamho.

Zvekuridze magitare, zvekukekeya ,zvekuite mitambe zvaingeyo kubva kudhaya nekudhaya asi mazuvaano zvotoitirwe pachingezi zvakabaanaka yaambo ngekuti muntu unotozopona ndizvo.

Hwana hwakabanaka yambo, kamwana katobarwa mumuzi zviyani muntu weshe unoshekerera hino kanode kubatikira keipuwe mutombo keinase kubekwe pakachena kuti kasamborwara hako.

Mututu ausisi kushaishwa mukati mwenyika ineyi. Kupisha-pisha zviro, nemovha dzinohamba dzeibudise mututu waakashata adzidziwi, ngekuti zveshe zvonaizvi, zvinokonzeresa zvitenda.

Ngatifundisewo vana vedu kuvabhadharire mare dzechikora kuti vakura vazoitawo mishando yakanaka mishando inoyemurika, kushande muzvibhedhlera veidetsere vantu votozoonawo chekupona ndicho vana ava.

Mishando yakasiyana-siyana, mukati mwendaramo dzedu, vamweni vatori nemishando yekudetsere vantu kuti kwaite dambudziko zviyana vanotodzidziswa kuti muntu unoite muumboridzirwei, zvisaite ngozi yekuzomuriga eizota mbudzikazve.

Ngatidzidzise vana vedu kuti vazoitawo mishando yakanaka mishando inoyemurika mishando inoite kuti vanthu vadakare mukati mwenyika pavanonge veipona veidetseranawo nevantani vavo varipoo kuponese vanthu.

Madhokodheya aiveshepi vanorapa zvitenda zveshe zvemukati mendaramo yevanthu, dhokodheya wega wega une zvaanokone kurapa zvimweno aazvikoni zvinoitwawo ngevantani.

Vana vedu ngativadzidzise muzvikora matiri kuitira kuti vazoitawo mishando yakanaka mishando inoemurikawo mukati mendaraunda veidetserwa ngevamweni nekudetserawo vandani kuti vapone.

Ngatironzerewo hwana hwedu kuti shingawo bhoki makodo opera ngenzendani kuitira kuti vagwinyisire mukati mezvikora hwuzoitawo mishando yakanaka veidetsera vantu muzvibhedhlera nekutozoitawo ndaramo yakahlamburuka.

Zvinoita ingatei kudadirwa weione munthu akapfeka hake zvixoko zvake munthuwo unenge akatofunda ,muitire kuti awonewo kudetsera vanthu ngati fundisewo vana vedu ,.kuitira kuti vazo detserawo vantani.

Ungazomiziya ere mwana wako akajakatire zviro zvekuti asatapukirwa ngeutenda. Zvakabanaka yaambo kudzidzisa vana kuti vazoitawo mishando inodadisa, vazoitawo mishando inounzawo ndaramo yakanaka mukati mwekupona kwavo.

Zvakabaanaka yaampho kuti vana vafundewo. Ngatibhadharire vana vedu mare muzvikora, kuti vaendewo mberi nekufunda, vazoitawo mishando yakanaka, veidetsere vantu mumazvibhedhlera kuti vapone, nazvowo veizobusawo ngemishando yavoyo.

Kufunda kwakabaanaka yaampho. Kufunda kunoite ungatei muntu unodada, ngekuti arri mumahofisi mwake zvinonga zveibaadakadza yaampho. Unonga eitozviryirawo nezvaanoda ngekuti unonga opuwa kachimare. Ngatifundise vana.

Nguwa inhani mwana ari muchikora zviyani tinotomuchaya teifunga kuti ateereri zvinenge zveironziwa. Kubeni unenge ane dambudziko renzee. Ngatirumbe navo kuzvibhendleya vanoopuwe zvekuteereresa ndizvona. Kuti zvetinenge teibhuya azvizodadzisa mukati mwenzee dzake.

Vana vedu ngativabhadharirewo mare dzekuti vaende kuzvikora vaende kofunda nevandani vopurutana kuti vazokona ngemberiyo vaone mishando inodetsere vantu inonga yeitodadisa.

Mitombo yotengeswa peshe peshe muzvitoro haikona kuti inodhibainiswa nezvekurya piyani kana nemadoro asi chitoro chakona ichocho chinenge chakabaemera mitombo yekurapa vantu yega yega kuti vantu vadetsereke zvibhedhlera zvambonywa.

Watame mare zviyani itawo magiya Kiya ekuakawo zvitoro zvoite hwana hweamweni. Zvitoro zvinezvi zvinototengesawo mitombo. Mitombo aichaonekwi muzvibhehleya peyani mazuwa anaya. Yotoonekwe kuzvitoro zvinezvi. Zvavhara zvibhehleya vantu votogidha veiuya kwakoyo vototenga iwewe wotoonawo kupona.

Panotengeswa mitombo hapandoiti kachitoro kamwepi kega, asi panenge pane zvitoro zvakawanda-wandawo zvinotengesavo zvimweni zvakasiyana nemitombo. Zvino vakabeka zvipambureki pabanze zviyani kana nezvikwangwari zvinoita kuti iveve utozviyavo kuti mwonamwo ndomaunotongena kotenga mutombo vako.

Waguma hako pachibhedhleya pavharwa zviyani usatambudzika maningi rumbe kuchitoro chinotengese mitombo, mitombo yakadzara ngokuti muzvibhedhleya nguwa imweni amutorina mutombo mwowunonga waendamo , ukaenda kuzvitoro zvinezvi unotengeserwa zvinonga zvakatobeuka nousiku.

Vana votofunda veishandisa nemichini muzvikora mwavanenge varimwo izvo zveshe zvakanaka mgekuti vanenge veitoona chinonga cheida kushandiswa chakona votozonasira nemitomba inoita kuyo muntu adetsereke.

Kune kuno totengeswawo mitombo peyani ukaguma chibhedhlera chambonya. Rumbe kuzvitoro zvakhona ngekuti ndozvatodzara nemitombo mazuwa ano, zvibhedhleya azvichina mishonga. Zvitoro zvinezvi zvinokona kuvhura neusiku kuitira vanorwara.

Ngatisafa ngeurombo tiri mumakanyi, ngatinasirewo zvitoro totengese mitombo. Kuitire kuti panombonywe zvibhedhleya zviyani ,vanthu votorumbawo kuzvitoro zvedu, veitenge mitombo, avachazofi.

Ameni edu otonota peyani ngendaa yekutengese mitombo nekuti zvibhedhleya hakuchina. Mitombo yechiyungu vakutobekwe muzvitoro. Kuitire kuti muntu veshe asa tsinzika chibhedhleya chambonya zviya. Votoende kutenga nekuti zvinobeura zuva reshe neusiku.

mitombo iya yazare muzvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvinozvi zvinotovhura zuva reshe neusiku zvinonge zvakavhura kuitira vaye vanorwara pakati peusiki votorumbeyo kotenge mitombo kuti vaone kupona .

Zvitoro zvinotengesa mitombo yechingezi zvvakara peshe peshe usatsamwa hako nguwa hako nguwa imweni wahuma chibhehleya chavharwa iyo hlonda kuzvitorozvo wototenga mutombo ngekuti nfokwoyoonekwa kuzvibhehleya akuchina chiro.

Muzvitoro zvimweni zvinotengese mitombo mitombo yekuti vana vapore nevasharukwa ngatirumbeyo tikaona chibhedhleya chambonywa zviyani kuti tidetsereke mare yako yega ndoo inotonga Kona kuchitoroyo.

Zvitoro zvaayo mazuwa ano zvinotengeswe mitombo .Ngatigidhe teiendeyo kuti tikagume pachibhedhleya chambonywa, kwaakutorumbeyo kotenge mitombo, kuitire kuti timbomwa teizoenda hedu kohloiwa.

Kugan'a akuchanesi peyani mazuwa ano. Vantu votonota ngekutengese mitombo. Ukaonawo kamare kako ake kachitoro kako wotengese mitombo. Pavanotama mishonga kuzvibhedhlera votorumba kwako iwewe wotoponawo ngezvimare zvavanokupa.

Zvakanaka kutobeke zvibadhlera pabanze pezvitoro zvedu, kuitire kuti vanthu vatoziye kuti mukatimwo ukangenemwo munonga mweimboitwa ngezvei? Haikona kuti pipikiti kupinda nekweusingadiwi.

Usashushikana kana kusunge chisununu, waona chibhedhleya chavharwa. Warwara zviya, rumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo. Zvinotengese maphilizi, wotopona, mangwani weizoenda hako kuchibhedhleya.

Pazvibhedhleya pane movha dzepo. Movha dzinedzi dzakabaakosha yaampho, kuti mutenda umweni chitenda chake chinokorere kusapora pachibhedhleya chimweni, votorumba nemovha komuhine chibhedhleya chimweni, kuti adetserwe.

Ungatamawo ere chekupona ndicho zvitoro zvarazvati chakata zvinotengesa mitombo akawo kachitoro kako uone kutengese mitombo kuti upone.

Zvibhedhleya zvavharwa zviya tisa shishwa kuti chazombo vharirwa chiinyi ndisati ndaguma rumbe kuchitoro chino tengesa mutombo wotobhuye zvaonenge weizwa vanoto kudetsera kona ikweyo kuti weida kuti uzo ningirwa ku chibhedhleya vanoku ronzera zve.

Tingacha birawo ere teyi tambudzika taone zvi bhedhleya zvambonywa ngatirumbe ku zvitoro zvino tengese mitombo toto detsereka zvitoro zvinezvi zvimweni zvakona zvino vhura husiku hweshe ngekuti nguva yekurwara ayizikanwi.

Pazvibhedhleya pane mbatso inonga yeitongwarirwe mitombo, aidhibaniswi nevatenda. Mitombo iyi yakangwaririka, inonga yeierengwa kuzi irimwo minganai, yabuda minganai, inode kuzouyazve minganai kuti vatenda vadetserwe.

Pa zvibhedhleya pane mbatso dzinonga dziripo dzino tengesawo mitombo kana kupuwe mitombo yo unonga wa bharirwe pashi nge madhokodheya waitama pa chi bhedhleya zviya rumba ko tenga ku zvitoro zvayowo zvinoto tengesa masikati kunyangonzi ne usiku.

Muzvibhedhleya, mutoriwo nemphatso dzinonga dzeingwarire mitombo. Kunyazi watame mitombo, mwona umwomwo, kune zvitorozve zvinotengese mitombo, rumbe kwona ikweyo. Usashishwa, kana waona chibhedhleya chambonywa.

Zvitoro zvotengese mitombo asi mitombo yakona ayidhibaniswi nezvingwa, ayidhibaniswi nedoro, chinenge chakatoemere kutengesa mitombo yega kuitire kudetsere vayani vanotama mitombo kuzvibhehleya.

Kunotengeswa mutombo kwakabati chakata antu woye vantu ngatitohudhabuyi tiende kundotenga mitombo haikona kusungabzvisununu taona Zvibhedhlera kwkutopututu unofa neinoponabrumbawonkonba kumbatsodzo wotenga mutombo wako wotomwa.

Ngatiende peshe patinoona panenge pane mbungano yevantu veutano. Kuitire kuti tiende kobairwavo majekiseni tisazorwara vamweni tichafa nenge inoponwa ngendaa yekuedza kunge unoedza mvura yemumufuya.

Madhokodheya, anohamba peshe-peshe veireketa ngendaa yezvitenda, ngekuti kune vantu vamweni vasingadi korapwa kuzvibhedhleya, asi vakaone vantu vanonga veihamba veidzidzisa, vanodakarira maningi kuendepo, kubvunza bvunze mibvunzo.

Vezveutano anohamba peshe peshe veireketa ngezvezvitenda zvinonga zviriyo nezvimweni zvinenge zveida kutouye kuvantu kuti vantu vagadzirire vasazoamba ngekubatwa vasingazii.

Peshe peshe veutano vano guma veireketa ngendenda dzinenge dziriyo kuti vantu tidzirwise tione kudzinyisa tadzinyisa zvitoronze kuti aticharwari.

Kuenda kunenga kunopapazhwa ngezve zvitenda zviya kuno mbaidakadza yambo ngekuti unotoina nevasharuka veibinyuka kuitira kuti zvidakadze vanoterera zvitenda zviyani votodakara ndizvona voende kanyi kunoronzera vamwe zvavanenge vaona nekuzwa

Veutano vanotohamba peshe-peshe veironza ngezvekurwara kwevantu, kuitire kuti vantu vasabatwa ngezvirwere vasingazi kunasirira. Zvakanakazve kuti unonga atozwa zviyani, wotooronzerawo vanonga vasare kanyi, kuti vapponewo.

Vantu votonyora nezvibandhlera veihamba nazvo kuronzere vantu ngezvitenda kuti vasazobatwa ngezvitenda zvinezvi vasingaziyi. Nevasharukwa vakuru vemene vanotouyawo veiteyerera zvona zvinonga zveironziwa zvinezvi kuti vapone.

Vehutano vanoshanda mishando mikuru kuhamba veipapazha nezvezvitenda peshe peshe nekudzifzisa vantu kunasira mabindu ekuti vasime muriwo vachizopona ndiyona vachirya zviro zvinovaonhka.

Ntaraunda yeshe inokone kutoshandiswa vantu veutano veireketa ngezvezvitenda. n Nekutohloya vanokona kutohloya pabanze vantu veidetsereka ngekuti vantu azhinji avadi kuenda kuzvibhehleya hino vakahambirwa vanotoendepo vodetserwa.

Vantu vanosise kuti peshe pevanonga vari voudzwa ngezvezvitenda. Haikhona kutozoti chitenda chinoguma muntu akariyarwa. Veutano vanohamba veidzidzise vantu.

Vantu veutano vanotohamba nemukuzvikora muntaraunda mwedumwo veipapazha ngezvezvitenda kuti muntu weshe azviziye zvitenda zvinenge zviriyo nezvatagara tindorinazvo totozvinasirira kuti tisabatwa ndizvona.

Zveutano zvotoita wo kungatei kwaa kufunda zvikora peyani. Ngekuti votonyora mabhuku anonga eironza ngezvezvitenda. Kuti vantu vakatomaona mabhuku anaya voerenga votopapazhawo zvitenda zvinonga zviriyo.

Kupona kunonesa muntu weshe unosise kufundiswa ngezvemaponere ake anyambori ndombi rinyambori jaha ngarifunde kuti rodhibana nezve kukura zviyani risazotambudzika yaamho kana rozwe matambudziko anonga oitike kune anhani, ena zvikazoitikewo kwaari unogwinye mushana.

Ngatidzidzisane ngezvekukura kwedu ngezvinoitike mukati mwendaramo dzedu mukati mwemwiri dzedu kuitire kuti tikazodhibana nazvo tisavhunduka hino veutano vanotohamba nemachira anonga akanyorwa zvona izvozvo zvinotofunga kuti zvinodhanisa kuti muntu weshe atozviziya asazofa neinoponwa.

Hwana ngahutoronzerwa munyari muzvikora ngezvekukura. Humweni hunoite ntumbu huchakatsonga saka hunonga hweide kuronzera kuti husazotozviuraya haho asi vamweni vanonga veida kuronzera kuti voozosanganahe nematambudziko vakasire kumaashira.

Zviri mukati mwenyama yedu zvinode kutofunda yampho nokureketa ngezvazvo peshe peshe kuitire kuti vana vasazovhunduka vozwe zvimweni zvoitika mukati mwenyama yawo vatokasirira kutoziye kuti ndizvo zvaapo.

Zvaidhanisa peya kudhaya kuronza ngezvekumwedzi nekutozviBhuye kuti ndiriyo azvisaiizwa waimbotigare mumuzi wozoende kuchikora zvapera hino mazuwa ano zvotosonwa zvekushandisa ndizvona akuchina achabeke madzoto pashi kwataane zvino pfa pfa .

Zvoitike mu nyika mazuva ano zvato konza ngekuti zvino sisa kuto fundwa muntu mukuru ne mwana mudodori weshe azviziye tisazo huta taone mwana wedu auya ne murora we dhodha.

Zvemukati menyama dzemadzimai zvimweni zvinogona kuita ngazvironzwe azvichadhanisi piyani Ngekuti tikasatosvironza vana vanotambudzika nevasharukwa vakona tinotambudzikawo hino akuzvibhirwa zviyani wodhibana nazvo unokasira kuzviashira.

Zvekukura kwevasikana nevakomana zvakakosha kureketa ngezvazvo ngekuti vana vantani vanoti vazosangana nematambudziko mukati mwendaramo yawo vanotofunga kudziuraya kubeni kunonga kweitoponeka zvakanaka mberiyo.

Zveku reketa ngezve kukura nga zvito bhuyiwa kweshe kweshe nezve pabonde zvemene ngazvi bhuyiwe peshe peshe kuitire kuti vana vadetsereke peshe pa vanonga vari vakazo dhibana nezvi matambudziko zvimweni vasingazi kumbo zvifundiswa zviyani vanoto funge kuzvi pepuyisa peyani kwakuto tamika mu nyika ineyi.

Zvezvirwere zvemukati-kati zvimweni zvepabonde, zvimweni zvekukura zvinotodenkutoreketwa peshe-peshe kuti vantu vasazovhunduka vadhibana nazvo anyambori matambudziko vanonga vatogwinya.

Ngatidzidzise vana vedu zvikora mukati mwendaramo kuitire kuti voozotambudzika zviyani kana voodhibana nezviro zvimweni vasazovhunduka vhunduka kana kuhuta huta asi vononga vootozviziya vootoziya nezvekuitazve.

Weitokone zvekurumba zvemitambo yeshe yeshe kunyambori kupuntura bhora kurinxaka ngatitoziye kuti muntu ngaamwe mvura ngekuti pounonga weirumbarumba payani mvura inobuda ngechifundi ,hino kuikotodza mumwiri kutomwe imweni.

Muntu unoite zvekurumba unosise kuramba eitobe tobe nyama dzake kuti dsithonde kuti anika zviyani eite mutambo vànomunasirira zVimarenje zvekuhambà ndizvona kuti murenje usaramba weigoba goba zveipanda.

Kuti uite muntu unokone kurumba kunyazi kupunure bhora kana kuite zvezvibhakera zviyani. Muntu unosise kutoba-toba nyama dzake kutoba makodo emunyara makodo emirenje anyambori makodo emutsipa. Kuti asazongo nika-nika peshe-peshe.

Mihoko yei panda zviyani nyangwe wanyambo nika uno puwe bhandichi rimweni reku bhandicha kuti uone ku petuke mundau makodo akona anoto tobeka nge bhandichi roo.

Mvura mutombo mukuru wemene pashi penyika inei weita mitambo wekuruka ruka zviya woramna weimwa mvura kuti ufake vechifynde paunenge weirumba kubva pandau imweni kusvika pandau imweni.

Zvinonga zveitohloyiwa zviyani mumunthu zvinokona kunga zveitobekwa nemukombiyuta iwewe weitozvionawo muntu unenge eida kuzouya eikudetsera ari dhokodheya zviya unotovhura kombiyuta iya kwakutoningira wotodetsera iwewe.

Micheni yakazobanasirwa yaambo. Inodetsere kuti muntu aone kuti chiini chinopanda mukati mwenyama. Achiona zviyani, otoiswazve pamuchini pakombiyuta neunode kuzomubetsere wowondane ouya wodongorere kombiyuta kwakutoone kuti ngana uyu unorwara ngechakati pasina kuzomboemere kuuye koronzerwa ngewamuningira.

Mazuwaano weitohloiwa zviyani, unonga weitozvionerawo pheyani kuti hayi, chinomborwadza chakhona chiini, ngekuti, zvinonga zveitobude pakhombiyuta .Unotozoite ekubvunza kuti ,"Chimbori chiini akhiti chiri kuitike mukati mwenyama yangu."Woronzerwa .

Tisasaemera kuenda kuzvibhedhlera kwega kohloiwa, muchini imwene yakanaka kuitenga kwakuibeka pamuzi teipota teizvihloya tega. Kuiona kuti zvitenda zvatinazvo tichiri kukone kuzvinasirira ere.

Zvakabakana yambo kuenda kohloiwa kuzvibhedhlera ngekuti waitohloiwa zvavanenge veiona mukati Mengazi dzako vanenge vachitokubeka mukombiyita veindani vakazouya kuzokubetsera unotoona zviro zvako zvirimo.

Zvakawanda maningi zviro zvotoningire ngazi yemuntu kuti irikurumbe zvakanaka ere. Kana kuti haisi kutorumba unotozvionera vega kana kuzviningirira vega uri pamhatso, pasina kuende kuchibhedhleya.

Kuhloyiwa mazuwano kobadakadza yaambo ngekuti vanenge vakabasira nemakombiyuta peyani zvinenge zviri mungazi yako zvotobuda Iwewe wakatoningirawo. Kukorera hako kuzoziya kuti chiini chirikuitika asi weida kuzvizwa unotobvunze dhokodheya votokuronzera.

Mitombo yenzinde yakabanaka yambo Imweni yakona ngatiitore mugwasha kwakuisima pamamizi panyari pazvikora kana pazvibhedhlera kuitira kuti iite pasinde pekuzodetsereka ndiyona isanyangarika.

Mitombo yenzind eyakabaa kosha yaampo Umweni wakatouningira unototiininga payani ubeni mutombo unonga weitode kutokudetsere kuti uone kurapika ngatisitoishakurira kuti ikure svakanaka tizoone kupona ndiyo.

Ngatidakarire mitombo yedu, kuitire kuti tipone, ngendaa yekuti tikasaidakarira ,nguwa imweni atizooni mare yekuti tiende kuchibhedhleya wotofa uri pamuzi. Hino ukaiziya mitombo ineyi, unotoishandisa uripo, woponawo.

Ngatitonasirawo pheyani zviminda zvedu zvemitombo yechiantu, kuti tedetsereke ndiyona, kuzorapawo vanonga veiuya vaine zvitenda ,nesuwo tizoone kukaire padhuze ,tisaende mushango.

Akhiti wee ngatisarashe chiri mugwapa ngekuembera ngatidakarirewo mutombo yedu yechiantu iyi kuitire kuti ntaka yedu isazorashika vana vedu vakure veiziya vamweni vanokone kuzotame mare votorumba kotokaye mutomboyo votopona nekutorapawo vantani.

Voite mabhindauko vemitombo yechivantu, mitombo yenzinde. Votonyorawo zvakanaka kubeke muzvipakiti zvakanaka kuti iashirike. Vantu vaiinyenya peyani vano tokukombidzirazve kuti mutombo unowu wakagadzirwa ngeninga, uyu waka gadzirwazve ngechihenge, wotozvidakarira.

Voitawo magiyakiya ekunasira zviro zvakanaka vechindau kunasire mitombo yekuti tipone ndiyona peshe patinonge tiri yakagwinya mitombo ineyi vototsiyawo kuti zviashirike ngekuti vamweni vaiiteteredze kuretu veiti aishandi chiro kubeni inonga yeitoshanda.

Gehlani rakabanaka yambo ngekuti inonasira he mitombo inoita kuti makanda edu apfawe nezvimweni zvekushambisa ndizvona kuti tinhuwirire peshe patinenge tiri.

Hai mutombo yeshe peyani ineite yekusvadwa zvinozwe maphirizi. Vanonasiravo mitombo yechinda vakutonasire akatoite masamba. Kwakutonasire svutu gadzike yekuti umwe asi veitopona ndiyona.

Zvekurime mitombo yenzinde zvakabaanaka yaamho ngekuti unonga wootoikukura pheyana yakawanda kwakutoihluza-hluza wonasire mitombo yako weitengesere vantu .Unoitawo mari yakati kuti pachipachi chako.

Mitombo yenzimbe yarakashitaka peshe peshe imweni yakona yatibatsire kuuya kuiswe muzvipakiti zvakanaka kuti itotsanine muzvitoro nemuzvibhedlera inorapa nezvibereko kuti muntu aponewo zvakanaka

Maruwa nzinde makwande mashakani zveshe zvinorapa mukati mwendaramo zvakabaa naka yaampo kuti tizviziye kuitire kuti tizodetsereka tizvitore zviri pasinde nekutozvirima kwakutozozvikukura togara tinazvo tidetsereke.

Ngatisarashe chirimugwapa akiti ngekuembera ngekuti hayi tazowone ma pilizi hatichadi zvejushandise mitombo irimumakwasha, yakaba nanaka yambo ngatitodzidzisa nevana vedu tovaronzera kuti uyu unorape chakati uyu unorape chakati kuitire kuti ndaka yedu isazofa.

Vemitombo yechindau vobanasire zvemene. Kubanasirawo nemafuta ekuti ganda ripfave nekutizve ganda rin'aikire kuti toi-toi kungatei ibhothoro.

Zvakanaka yambo kungwarire mutombo yechinyakare ngendaa yekuti magedhlani ayani vantu vanotomarasha peyani veiti azvishandi kubeni zvinoshanda zvinonasiriswawo mafuta ekudzodza kuti makanda edu apfae nekutogadzirazve mitombo yekuchukucha ndiyona mazino.

Ayi mitombo yokumwa yega yega pii yonasirwa ngevezindee otonasirawo nemafuta ekumbaya mbaya kuti vantu vatsvukire peshe pevanonga vari, mitombo inei nemafuta anaya zvakambaa naka yaemho ngokuti vanokukombidzire kuti zvakagadzirwa nei, zvimweni zvktogadzirwa ngeghedhlani.

Vemitupo yenzinde avandonasiri mitombo yekumwa yega asi vakutonasirawo neimweni inobva kuzvibhodhleya zvakanaka yekudzora kuti ganda riti toi toi rinxaikire kunga bhothoro.

Koitwe mabhindauko anonasirwe mutombo yenzinde wotobaabekawo zvakanaka, imweni yakona ngeyekutodzora imweni yakona ngeyekuti ukatoibaya kudai ganda rinoketukira kuti n'ai n'ai.

Mimbuti imweni mushango yakanaka tikaiona yakatsonga zviyane kwakuitora toende kosima pamuzi totoite bvute totoqlambayaya pashi pakona alazve tizvirapa nemashakani nenzinde yakona .

Mishonga yenzinde zviyani asanganiswi nemitombo imweni kana zviro zvimweni zvinonga zvaka hluzwa pachiyungu ngokuti zvinokonzeresa zvitenda zvimweni yona iyi kubatoitore mushango kwakutoinasira yakadaro apana chimweni chinotutsirwepo.

Ve mitombo ye chindau vobaitawo zvemene peyani votoi rongedzavo muzvi bhodhleya veito nyorawo mushandire inoite mitomboyo kuti itodzane ne iyani inogadzirwa ngeve chiyungu izvi zvakanaka kuitire kuti vantu vasai nyenya nekuto hamba vei papazhawo ngezvayo mitombo yavo kuitira kuti itengwe.

Ngatidade ngechidhaya chedu akhiti. Kubaapinde mushonga totokaya mashakani nenzinde dzemuti. Touya nadzo kwaakutotaka-taka kwaakutodzorapa zvitenda zvakawanda. Zvimweni zvitenda zvinotopera pona apapo.

Mitombo yenzinde yakakosha yaambho mukati mekupona kwemunthu ngekuti imweni yakhona inotoshandiswa nekufhumbhe mabvuri kuitire kuti mwiri wako uhambe weipheuka usikaremerwi ngemphepo dzakashata.

Vechindau vonasire mitombo yakanaka yaamho yeibekwawo nemuzvibhotoro zvakanaka. Kuti ukabekwa apa wekuchibhedhlera neuwona wenzinde, unotokorere kuziye kuti wenzinde ngeuri ngokuti unenge wakatopinda kunaka pheya ngekutihe vanotonyora vona pazvibhodhleyapo kuti mutombo unowu wakagadzirwa ngechakati.

Ayivechirungu vegapi vanonasira mafuta peya, nevechindau votonasira mafuta ekudzora kuti ganda riti toyi toyi kutoikira peunohambawo ngekuti kuti zvitodzanewo nezvinogadzirwa ngevantu vechiyungu.

Mitombo yeshe yechindau ngatiingwarire yaampho ngekuti inotidetsera..Aisi misi yeshe yetinozondoone mare. Tisina mare, totorumbe kokaye mashakani edu, kwaakumwa kwaakutopona. Unorapazve zvitenda zvakawanda ngenguwa imwe.

Kune vantu vanotambudzika ngekuramba vakayaiya zviyana. Kwataa nemitombo yakugadzirwa kuitire kuti vaone kuyaiya zvinenge zvithaswa asazorashika.

Zvakanaka yambo kuziye mitombo yedu yechiantu yona yenzinde ineyi. Tatoyitora togara nezvimaturi ,zvekuzoyitwa kuyitire kuti idhibane isazoyite kunesa paunonga woda kuyisvada zviya.

Ngatisabve munjira ngendaa yedutu ngekuti kwazouye mitombo yechiyungu kwakutosiye yedu yeshe yechindau kwakoorasha. Ngatitonase kuinasirira kuitire kuti vana vedu vazoiziya ,vazopona ndiyona.

Ngatidakarire mashakani eshe etinoona totonasa nekuto mashakurira teito ronzerawo nehwana hedu kuti mashakani ayaya nenzinde dzidzi nemangwati anaya anorape chitenda chakatinechakati kuitire kuti zvisazorashika zvetonoziya isusu tatamika.

Vemitombo yenzinde votonasiravo zviro zvakanaka kutobekavo mitombo yavo mumabhodhleya. Kuitira kuti iyashirikevo zvinondotavo mitombo yechibhedhleya. Izvi zvakanaka yaamho kuitire kuti mitombo isazoshata.

Shango reshe rakaba naka yambo rinodetsera kurapa ngatitore mashakani akona maruva akona nezvana zvino barwapo nenzinde kuitire kuti tipone ndizvona ngekuti unokone kufura shiri ndatu nebuwe rimwe.

Akhitiwee, mitombo yechivantu yakabaanaka yaambo. Tisarasha chiri mugwapa ngekuda kuembera, kwai ngekuti maphirizi aayo totoite zvemaphirizi. Aah aah ngatishandise mitombo ineyi ngekuti unokone kutofure shiri ntatu ngebuwe rimwe.

Ngatidakarire mitombo yedu yakudhaya ngatisatoitizve ngeyekudhaya. ngekutimazuva ano ndoyoto bhumba zvitenda zvakaita sentuta katokorereka ngemaphirizi muzvibhedhleya. Asi tikaende kunzinde zvinotorapika.

Shango reshe rakatokosha haro mukati mwekupona mwevanthu. Rinokone kushandiswa kurape zvitenda. Shango rimwe rinokone kurape zvitenda zvinoite zvirongomuna iwewe wotopona, auchazorwarizve ndizvona ngekuti parinenge ratoshanda ratoshanda.

Mashakani amweni tinotomakaya zvee taitomaite muriwo tisingazivi kuti patinenge taitorya payane tinenge taitodzirapazve zvitenda zvakàwanda, hino ngatidakarire mitombo yenzinde yedu inodetsere .

Akatiwe zviro zvimweni tinotorya peya teiti kundorya hedu michero kwega zvimweni zvakaita ngatei mbwarungo, zvimweni zvakaita ungatei michero asi ukatozvirya unenge weizviwodhla nguwaimweyo unongazve weitodzirapa.

Pamamizi pedu peshe ngatisime mumbiti, mimbiti inorapa ndiyo yakakosha yaamho kuibeka pamuzi kuitira kuti unokona kuita bvute ndiyona wotothwambaya pashi pemutiwo. Asi mashakani acho weimashandisazve nzinde dzakona zveshe wotopona

Mitombo yenzinde yakanaka yambo ngatiitore mainonga iri mushango umona touya nayo pamizi kwaakutoisima. Taisima zviyani zvinozoita pasinde kuti tidetserwe ndiyona, teitoita nezvimari zvekubekavo mumbudu tadetsere vantu.

Tisazonde nzinde pheyani ngekuti kwai hayi inozhazha, kwai inotsuma. Kutsumekwo ndokwakatonaka ngekuti kunonga kweitorapa, kweitsopora-tsopora zveshe zvinonga zvakashata zvinonga zviri mukati mwengazi nenyama.

Ngatidakarire mashakani edu atinoenda kutonokumawo mushango totodzirapa ngekuti mitombo ineyi inorape zvinenge zvakorerwa peyani ngemapilizi echiungu anoatodakarira ngatinasa inasirira tisairasha.

Mashakani eshe anorapa ngataatore tibetsereke ndiona kwamutakataka amweni teitomaanika kuitire kuti mvura isikazonayi imweni inonga isingachameri totodetsera anhu ndiona amweni kutosima nepamuzi potojeka kuite maruwa ndiyona mitombo inoyi.

Mitombo yechindau yenzinde inosise kutozikanwa nguva imweni kwakutoyikaya payeni kuchatonaya, ichamera wotoite zvimwanda mwanda kutira kuti uzodetsera vantane isasameri.

Mishonga yemidzi yakanaka yambo yakutobekwawo muzvitoro pamweni pakona unotoona yakatonyorerwawo matsamba ekuronze kunaka kwayona.

Teyiti dzinde hayi imwepi akadi asi kune dzakawanda dzinosisa kuti dzingwarirwe pakaba naka teronzera nevana vedu kuti vayiziye vazodetsereka mukati mendaramo dzavo.

Ngatidakarire chidhaya chedu vakhitiwee, chinyakare, ngendaa yekuti ndozvotobhumba mazuwa ano. Muzvibhedhleya amuchina nemitombo, hino tikaziye mitombo yedu yekudhaya ineyi, tinotorapika.

Zvakabaanaka kunasire mitombo yedu ngenzinde dzetinoziya, ngemashakani etinoziya, ngemapande etinoziya inyambori michero yetinoziya kuti tipone. Ngatisazvirekera zvirozvizvi kuti vana vedu vazviziye vazoponawo ndizvona mangwani.

Mutombo yenzinde yakanaka yaamho, ngatiishandise peshe petinonga tiri ngekuti aidhuri. Nguwa imweni inonga itori pasinde pedu. Kwakutokaya kwakutozvidetsera. Anokona kuita urwere pakati peusiku, muntu otodetserwa.

Mitombo yechindau yakabaanaka yamho ngatiidakarire ngekuti imweni yakona kutorye michero yakona teitozviondla nguwaimwenizve tinonga teitozvirapa.

Mitombo yenzinde yakanaka yaamho ngekuti unotokone kushandisa hwana hwakhona paka wotohurya wotopona. Mashakani akhona kumataka taka obudise muto wotomwa wopona.

Ngatidakarire zviro zvedu ngatudarasha chiri mugwapa nekuembera mitombo yenzinde yakabanaka yambo mukati yendarano yedu unokona iri ndatu nebuwebrimwe unokona kurapa zvitenda zvirongomuna zviri imwe.

Chandakatozoona pashi penyika panapa shango reshe rinotorapa ngatiriziye. Ngatisapishe makwasha kweshe kwetinonga tiri muntaraunda dzedu kuitire kuti tizopona ndiwona ngekuti ahadhuri kubaaende kutookaya, kwaakutomwa.